Maguiss jaasi bu weax nga nga bukaayu ningay càxt ni ko càttu ci garab ci lofi ci garab nambay ji ay ñax nax bu bare yu wert.

Naar yi gintuwaay gintuwaay liggée kaay gintuwaay bi bubbula mu ngi am lunate mi ngi am ay ñent tàng ngi am ñenti tàng

Ayy nit nyu geh tagat yaram giss naa naar nett nitt nitt bagi sool lu weex neneen nyu gi sool lu xonxa mogi aam lu neteh nyu geh play kupeh.

Maage gis nataal nataal takudeer bena waay gór la caku derla nataal bi nataal bi ti baaru la ak ñeneen ñin ci kanaw ci bi nataal bi kay góor ba jileen.

Mangy gis aiiy nitt, aiiy gorre ak aiiy gigain njungy takhaw cii wehtu gedjj bii njungy ameh gaal, njungeh firri Sen mbaal bii, nungy tiyeh mbaal bii, gedjj mung cii guinaw.

Aye jegueen yubarri la nyugui tahhaw cii borri Aye auto

Amb madla la, armouwar ak lal